Mhembwe dziri kufura. Dzakamira dziri mbiri dziri kunyatsooneka. Imwe iri kungobuda rutivi rumwechete. Dzine ruvara rwebhurauni uye dzakada kuita sembudzi asi dzakati rebei kudarika mbudzi uye hadzina nyanga dziri kuoneka. Dzine makumbo akareba uyewo dziri kudya pamasora aneruva rwegirini rwakasvibira zvakanaka. Nechekuseri kune zvikwenzi zviriko uye pane rodhi inoratidza kuti inofamba nevanhu kupinda kuzvikwenzi ikoko.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe. Dzakagadzikwa pauriri huchena imwe iri pamusoro peimwe. Dzine ruvara rutema asi dzine chiruva chepamusoro chichena chakanaka. Dzakasonwa dzakavharika muviri wese. Dzinowanzotengwa zvakanyanya nekuti hadzinetsi kufamba nadzo sezvo dzisina chitsitsinho chakareba.

Zvinhu zvinoshandiswa nemwana achiri wechidiki kuchikoro. Zvinosanganisira mapenzura, zvoitawo mabhiro, zvoitawo zvekukarisa, zvoitawo zvekunamisa mabhuku. Zvine ruvara rwepingi. Zvinoratidza kuti zvingatengerwe mwana wechisikana. Uyewo pane zvekunamisa mapepa zvirinechekuruduvi rwokurudyi. Poitawo chokurodzesa mapenzura.

Mbada yakamira pamusoro pedanda rakapayikira pane rimwe danda, ine mavara akanaka zvikuru, inozikanwa nokumhanya zvakanyanyisa uye inorarama nekudya dzimwe mhuka musango.

Mwana wegwavava akarara akafa pasi, ane ruvara rutema netumakumbo tudiki kumberi koita tumwe tudikizve turikuoneka twadzika kuda kuenda padhuze nemuswe. Pamusoro pake ane ruvara rutema, panoratidzawo kuti kakafa nekuti kakarara nepasaidhi pedumbu.

Vatambi vebhora re(Volleyball) vanotori munhandare vachitamba vazhinji vacho vakapfeka mbatya dzegirini kumusoro uye vakapfeka zvikabhudhura. Pane mumwe chete akapfeka hembe tsvuku arinechekurudyi.

Chishongo chemunhukadzi chakapfekedzwa pachidhori kuti chitengeswe. Icho chine ruvara rwegoridhe choita zvimwe zvinhu zvakachakaiswa kumucheto kuti chinyanyonaka. Tumwe tune zvigirini, tumwewo tunongori twegoridhe.

Tafura inowanikwa muofisi ine ruvara rwebhurauni uye yakapamhamha pamusoro uyewo inoita kakutsvedzerera nekupenya. Kuseri kwayo kune chigaro chitema chakaputirwa nepurasitiki kumasure uyewo chine pekuisa maoko munhu kana achiita basa rake. Pakagara tafura pauriri hwmatayira akasvuuka uye akachenuruka.

Vanhu vakamira munhandare yekutambira mutambo bhasiketi bhoo. Vakamira vakapfeka mbatya chena kumusoro nenhema kuzasi. Uyezve kune mumwe akamira ariega nechekumberi. Panokandwa bhora parikutooonekwa nechekurudyi , uye kune rumwe rutivi hapasi kunyatsoonekwa zvapo.

Mengo dzakarembera mumutiZhinji dzacho dzine ruvara rwegirini asi dzakuenda dzichiita sedzinoda kutsvuka. Pane imwe chete yakanyotsotsvuka yakabatwa nemunhu muruoko akaisesekedza pedyo nekune muti une mengo dzakarembera. Pasi pane mashizha akadonha mumumengo akawanda ari kuonekwa.

Vanhu vari muimba inoitwa zvemitambo inosimbisa miviri. Pane musikana akatsika paari kuratidza kuti ari kusvetuka, poitawo mukomana ari nechekumberi ari kuratidza seari kuita zvimwe chete izvozvo. Uriri hwemumba umu hune ruvara rwegirini uyewo pamwe pe"purple". Pane mumwewo ane zvaari kuita ari kungobuda ruoko chete.

Vanhu vanoita zvemutambo wetsiva vari munhandare. Pane akapfeka mbatya tsvuku nemagirovhosi matsvuku. Poita akapfeka mbatya dzebhuruu nemagirivhosi ebhuruu. Varikuratidza kuti vari kuda kutatsanurana zveshuwa nekuti akapfeka zvitsvuku akarerekera musoro akatarisana neakapfeka zvebhuruu uyo akarerekerawo achiita seari kuuya kune ane zvitsvuku.

Nzeve yemunhukadzi yakashongedzwa nemhete dzemunzeve dzakasiyana siyana. Dzimwe dziri mukati menzeve chaimo. Dzimwe dziri nechepazasi. Dzimwe dzine mufananidzo wemaruva.

Motikari irikufamba mumugwagwa unowanikwa muguta reHarare. Ine ruvara rwe sirivheri uye yakagadzirwa yakaita kakureba ichiyenda mberi. Mberi kwayo kune kombi chena. Motikari dzimobatsira vanhu kubva paneimwe nzvimbo kuyenda pane imwe nzvimbo vachigadzirisa nyaya dzehupenyu.

Zimota rinotakura zvinhu rakamira ririrega. Rinemazivhiri makauru ari pariri arikuoneka matatu kunemusoro hakusi kuoneka. Uyezve rakasungirwa cheni nhema. Zimota rakadai rinogona kutakura zvinhu zvakaita mota kubva kune imwe nyika richiendesa kune imwe nyika kana nzvimbo. Uyezve rakakosha nekuti rinoita kuti kufamba kwezvinhu kuve nyore kunyanya zvinorema uye zvinonetsa kutakura.

Muchero wemaremoni. Akatemwa akawunganidzwa. Mazhinji acho ane rukanda rwakakasharara. Mashoma ndo ane rukanda runotsvedzerera. Maremoni anoshandiswa pakuiswa muputugadzike. Anogadziriswa zvinwiwa uye anoshandiswa pakubika makeke.

Zvimbuyu zvakagara pashizha regirini, zvimbuyu izvi zviviri zvine ruvara rwegiriniwo zvine miromo murefu yazvinoshandisa kusveta mvura kubva mumaruva, chimbuyu chinenge chidiki chakagara pamusoro pechinenge chikuru, zvimbuyu izvi zviri pashizha regirini rine minzwawo kumucheto.

Munhu anoita zvemutambo akabata mukombe waakahwina. Anoratidza kuti anowuda zvikuru nokuti ari kuwutsvoda nemuromo wake. Akawubata zvekuita kuti usadonhe, akawugama nerumwe ruoko rwekuruboshwe. Uyewo une muvara wegoridhe. Iye akapfeka mbatya chena ndokupendekera kabheki kane mavara uyewo kane padumbu patema.

Mabhiza akamira ari maviri. Rimwe rine ruvara rutema rimwe rine ruvara rwebhurauni yakatsvukuruka. Ese ane tuvhudzi tunobva pamusoro tuchiuya nechekumaziso. Uyezve maziso acho nyange akavhurika arikuita seakavharika. Ese akamira hapana rine chariri kudya. Rine ruvara rwebhurauni rine makumbo akasvibira ekumasure.

Maruva akaungana panzvimbo yaari zvakanaka. Ane mashizha marefu uye ane zvitanda zvinoreba kuenda kudenga. Pane mamwe akaoma aripo, koita mamwe mashizha akutsvuka. Nechekumberi kune mamwe maruva akada kuita sekiti. Maruva aya akaoma zvakanaka uye maari munogona kugara tumwe tupuka netushiri tudiki tuchitorarama.

Mureza. Wakasungiriwa padanda resimbi. Uri kutobhururuka uri mudenga uchiratidza kuti uri kutorwa nemhepo. Unevara matsvuku nemachena akasangana. Nechepakona nechekurudyi pane ruvara rwebhuruu rune nyenyedzi chena dziri mukati.

Shangu yemunhukadzi yekuruboshwe. Yakagadzikwa pasi iri yega. Ineruvara rutema asi inechisimbi chakanaka pamusoro. Kana yakapfeka inosiya chitsitsinho chemunhu panze.

Munhu arikutengesa zvinhu zvakasiyana zvaakarongedza muchingoro chiripanze. Akaisa chisumburena chine mavara matsvuku, neegirinhi, neeyero kuti chiise mubvuri pazvinhu zvaari kutengesa . Uye zvinosanganisa mupunga nezvimwe zvakadaro . Pane vakagarawo pamumvuri wechingoro nechisumburena vakatarisa kunerimwe divi. koitawo vamwe varikufamba nevamwe varikutengesa zvinhu zviri mumugomo zvakaita sembambaira dzakapimwa.

Binzi dzakaunganidzwa pasi Zhinji dzine mavara. Shoma inhema uye pane shoma dzakatsemuka. Binzi chikafu chinovaka muviri chinodiwa nevanhu wese, vakuru nevadiki.

Nzvimbo yakagadzirwa kuti itengeserwe chibage kuvanhu vanenge vachipfuura. Pakagadzirwa mapfihwa ematombo ari mudenga. Uye panoratidza kuti pane huni dziripo. Pedyo neipapa pane mashanga echibage aripo akarongedzwa nechaparutivi. Munhu uyu anotorarama nekutengesera vanhu chibage. Uye chibage chakagochwa chinonaka zvikuru.

Mota zvrimudhorobha panedzakasiyana dzimwe zvineruvara rwakasiyana ,zvimwe zvineruvara ruchena dzimwe rutema uye izhinji dzirikuratidza sedzakamira. Pane wo amraiti anowudza vanhuvanoshayera mota nevanhu vanifamba mafambiro afanonirwa kuita arikuwonwka. Poita wo munhu kadzi arikufamba. Mota dzakanaka nekuti dzinopatsira vanhu kukurimidza kusvika kwavanenge vachiyenda.

Motikari yakamira kunze kwemba inechidziro chekukomberedza chisati chapedza kuvakwa. Ineruvara ruchena uyewo ine mavhiri arikuoneka yoitawo tende nhema pamusoro, yakarebenuka kumasure kwayo. Imba inedenga refu uye yakapendwa negirini. Chidziro chirikuvakwa chine zvidhinha zvakagadzirwa nesemende uyezve pane pamwe pakacherwa parikuratidza kuti panofanirwa kuenderera mberi chidziro chichivakwa.

Motikari yakamiswa pedyo nevanhu varikuita zvekunamata. Vanhu ava varikunamata Vari pasi pemuti. Uyezve vakapfeka magamenzi machena marefu. Vamwe vakagara pamumvuri asi pane vamwe vakamira vanoratidza kuti vanhu vechirume.

Zvishongedzo zvevanhukadzi. Zvakagdzirwa nezvuma zvakasiyana uye zviri kusanganisira zvinopfekwa munzeve nezvinopfekwa muhuro. Pane zvimwe zvinoti kana zvakapfekwa zvinosvika pamapendekete pouya zvimwe zvokuti kana zvakapfekwa zvinoti mbaa nehuro. Zvemumaoko zviripowo zvine marudzi akasangana akasiyana.

Nzvimbo irikuitwa zvinhu zvakasiyana. Panemadzimai arikufamba ari maviri akabata mabhegi, akabata zvinhu mumaoko. Poitawo mumwe mudzimai akapfeka zvichena akamira ega. Pane dzimbe iripasi yakamira iriyegawo isina munhu anayo, kuda dzakawanda dzirikutengeswa. Poitawo mota ineruvara rwebhuruwu yakamira senge irikuda kutakura zvinhu. Poitawo tutoro tunetudziro tupfupi twakamira twakamira mudhadhadha nechekumberi.

Mugwagwa unofamba motikari wakakomberedzwa nemiti. Padhuze nemugwagwa panechidziro chiripo chakareba uyewo pane motikari dzirikufamba imomo mbiri nedzimwewo dzisiri kunyatsooneka dzakavharidzirwa nemiti. Motikari iyi ndeiya yekuti kumasure kwayo kunogona kuiswa zvimwe zvinhu zvakaita sezvigibhu kana imbwa kana vanhu vachifamba. Uyewo panemimwe miti yakaisa mimvuri mumugwagwa imomo, nezvimauswa zvimwe zviripo.

Munhukadzi akazvivhara kumeso. Munhukadzi uyu akazvivhara kumeso neruoko rimwechete rwumwe ruoko rwakabata kushini raakaisa padumbu pake. Ruoko rwakabata kushini runechiringazuva. Musoro wake wakarukwa zvakaisvonaka.

Chuma chemunhukadzi chemuhuro chichena chakaiswa pemusoro petafura chine mufananidzo weshiri, shiri yacho yakagara pakamuti.

Mureza wenyika ye Eritrea unowanikwa muAfrica une mavara anoti girini iri kumusoro yoitawo chipenga chitsvuku chakati kurei kuzasi kune bhuruu iriko pakati pechipenga chitsvuku pari kuoneka zveyero zviri kubuda zvinenge mashizha.

Zvishongo zvevanhukadzi zvakarongedzwa kuti zvitengeswe zvakasiyana zvimwe ndezve muhuro zvimwe mumaoko zvimwe muzvigunwe zvimwe zvine sirivheri zvimwe ndezve gorodhi uyewo zvakarongedzwa zvimwe zvakaiswa pamusoro zvimwe zvakaiswa mune tunenge tuma kadhibhokisi.

Migomo yepurasitiki ine zvivharo. Inoratidza zvainenge yakarongedzerwa mukati. Ine mipakato michena. Inochengeterwa zvikafu zvakasiyana- siyana kusanganisira mupunga, hupfu nezvimwe zvakadaro.

Vanhu vanoita zvemutambo vakamira vakaita zvitaira kuti mufananidzo wavo ubude zvakanaka. Pane mumwe murefu akapfeka hembe ineruvara rwegirini kumusoro nechikabudura cheyero. Poita umwe akapfeka hembe ineruvara rwebhuruu nepepoo nechikabudura chinemarudzi akasiyana, iyeye akapfeka shangu dzakavharika. Umwe wacho akapfeka shangu dzakavhurika chena. Akaisa ruoko rwake pamusoro pemapendekete emumwe wake mupfupi uyezve akabereka bhegi kumusana.

Maruva akamira zvakanaka. Akadzvarwa pedyo nechinzvimbo chakavakirirwa. Pane mamwe ane ruvara rwegirinhi poitawo mamwe ane ruvara rutsvuku akatumbuka. Akangosangana uye pane mamwe anokura achienda mudenga mamwe anokura achitanda achidzokera pasi. Saka kumatarisa nekupindana kwaakaita kunoyevedza zvikuru

Munhukadzi ari kugadzirwa musoro wake. Uso hwake hausi kuonekwa asi pane ruoko rwuri mumusoro runoita senge ndiro ruri kugadzira bvudzi. Ari kumonwa tumabhanzi turi kuinda tuchidonhera kusvika nechekuda kuenzana namapendekete. Bvudzi idema pasi asi pamusoro rakatsvukuruka. Rakapfava zvinoratidza kuti rakaiswa mushonga.

Zvipuka zvakatorwa chimwe chiripamusoro pechimwe. Chiripamusoro idatya rineruvara rwegirinhi netumado tutema. Pazasi panekamba ineruvara rwebhurawuni uyewo inemusoro wakada kucheneruka. Makumbo ayo arikuoneka uye arikuita searimumvura.

Musoro wemotikari hombe wakamiswa uru wega. Uneruvara ruchena uye pane mavhiri ari kuonekwa matema ane pamwe pesirivheri. Mafafitera emotikari akadakuti svibirei zvishoma uye motikari iyi haina kuiswa chekumashure chainofanirwa kunge inacho. Yakakosha nekuti inoita mabasa akasiyana anoda kuti vanhu vange vachiita ivo vachitora nguva kuti vaaite.

Vanhu vanoita zvemutambo vakamira vakaita zvitaira kuti vatorwe mufananidzo. Vazhinji vacho vakapfeka zvikadubura zveyero nemasokisi eyero nembatya tsvuku kumusoro. Kwoitawo mumwe chete akakotama akabata mabvi akapfeka zvitema nezvitsvuku nebhutsu dzegirini. Vari kuratidza kuti vari kuda kuti mufananidzo wavo ubude zvakanaka. Bvunzi revazhinji harina kugerwa.

Nzvimbo yakavakwa dzimba dzinogara vanhu. Dzimba idzi dzakakomberedzwa mukati mechidziro uye chidziro ichi chakavakwa nezvitinha zvesemende zvirefu. Dzimba dzirimukati mechidziro dzakafanana. Dzine ruvara rwegirinhi uye padenga pamwe pachena pamwe pane ruvara rutsvuku. Pane gedhi riripo dema rinoshandiswa kupinda munharaunda iyi ine dzimba dzakafanana.

Chishongo chinopfekwa nevanhukadzi muruoko. Chine ruvara rutema choita pamwe pachena choitawo pamwe pesirivheri. Chakanaka nekuti chinowedzera runako rwevanhukadzi uye chinoenderana nemabheki neshangu dzavanenge vakapfeka kanawo hembe.

Mota dziri kufamba mumugwagwa. Mugwagwa wakapamhamha uye wakagadzirwa netara hauna zvimakomba zviri kuoneka. Mune mota dzakasiyana uyewo dzimwe dzine ruvara rutema kwoitawo dzimwe dzeyero. Panewo pamwe pari kuratidza boka rinoita zvokubatsira vanhu vanenge vashaikirwa nehama uye zita racho rakanyorwa pamusoro pechidziro.

Mugwagwa wakakomberedzwa nemiti. Miti iyii iri kurutivi rwekurudyi nekuruboshwe. Iri kunyanyo onekwa iri kuruboshwe. Yakarembera ichiisa mimvuri wayo mumugwagwa. Mugwagwa uyu wakagadzirwa netara. Uyewo hapana zvikomba zviri kuonekwa mumugwagwa. Uyewo Pedyo nemugwagwa pakaisa mavhu akaungana kuratidza kuti kune kwakacherwa kudhuze nechidziro.

Mureza urikubhururuka mudenga une mavara akakahanidzwa zvakanaka. Nechekumusoro kune ruvara rwebhuruu rine chizuva cheyero mukati chine kadendenedzwa kegirini. Pakati pane yero yakamirawo iri mhete zvishoma, kozouyawo girini kumacheto yakaenzana kupamhamha neyero.

Garwe rakamira ririrega riripedyo nemvura irikuratidza ruvara rwegirinhi, uyewo pane masora aripo aneruvara rwegirinhi. Rakavhura muromo murikuratidza murimutsvuku asi mazino arikuoneka nechekunze. Rine tumakumbo twekumberi turikuoneka zvishoma, uye ganda rayo rinoita sekunonzi munhu angabayiwe akaribata.

Imba yokunamatira yakavakwa zvakanaka. Ine zvidhinha zvisina kupendwa uyewo zviringa zuva zviviri zvinooneka munhu ari kure nemuchinjikwa uri mudenga chaimo. Pane chevakwa chemunhu chiri pakakwirira uyewo pane mabhenji akatenderedza imaba yese ekugara.

Chigubhu chemaheyu epfuko chakagadzikwa pasi. Chine ruvara ruchena asi chakaiswa bepa rakasangana zvebhuruu nezvimwe. Pane pfuko iripo ipapo uye pamusoro pakanyorwa zita rebato rinogadzira maheu aya kuti iDheiribhodhi. Maheu aya anonaka uye ane ruomba runoita semukaka. Anogona kunwiwa nevacheche chero nevanhu vakuru.

Munhukadzi akagadzirwa zvakanaka. Akarukwa madhiredhi matsvuku akadzika nemusana kusvika kumapendekete, akaiswa kamufanaidzo kenyenyedzi kane imwe nyenyedzi futi mukati. Zvakanaka zvichitora maziso uye akapfeka mhete mbiri panzeve iri padhuze nekamufananidzo kenyenyedzi ikako.

Ishangu, shangu idzi ndedze munhukadzi. Dzine ruvara rutema. Shangu imwe yakagara pamusoro peimwe shangu uye dzine tumasimbi tunopenya pamusoro. Shangu idzi dzakadara pamataira egireyi.

Zvishongedzo zvinopfekwa nevanhukadzi zvakaiswa pamusoro petafura yemapuranga. Zviviri chimwe chichena chimwe chitema. Zvakagadzirwa nezvuma asi zvakazosanganiswa nezvesimbi zvinhu kuti zvinyatsonaka. Zvishongedzo zvinopfekwa nevanhu kuwedzera runako uye kuti zvienderane nenhumbi dzavanenge vakapfeka. Zvimwe zvacho sezvakaita chitema icho zvinogonawo kupfekwa nevanhu vechirume zvichingoenderana nokuti munhu anofarira chii.

Miti yakaungana pachinzvimbo, pane imwe yakati rebeyi zvishoma inemashizha arimudenga uye akanaka. Matanda arikuonekawo mashizha ochienda achigumhana mudenga imomo. Pazasi pemuti wakareba pane mumwe mupfupi une mashizha akada kuita seyero asi iwo arimadiki. Miti yakakosha nekuti shiri nezvimwe zvakadaro zvinovakira matendere imomo zvotorarama.

Maruva akabudira panzvimbo inoshamisa asi akanaka. Akabuda pakati pematombo akatsinhana. Saka iwo ari kuti pakatsemukira matombo ndipo paakabuda ari. Ane ruvara rwegirnhi rwakanaka zvikuru uye akamira akaita rumwe rumwe zvinotora maziso. Matombo paakamerera ane ruvara rwebhurarauni uyewo zvichena.

Maruva akamira akaungana zvakanaka, ndeemhando imwe chete uye ane mazishizha makuru akada kuita semabanana, asi iwo mapfupi uyewo pane mamwe akatumbuka zvishoma. Maruva aya arikuita kuti paari paratidzike zvakanaka uye pane tumbuyu twakaita sanambuya muderere tunorarama mumaruva akaita seiwaya.

Nharaunda inezvinhu zvinowanikwa musango zvakasiyans. Kune matombo aripo akarongeka zvakanaka uye akakura zvekuti munhu anogona kugara pamusoro achitorwa mufananidzo. Matombo akasanganawo nemiti uye panemasora akamirawo aripo koutawo tunhu tunenge mapepa nezvimwezvakadaro.

Musikana akazvichenea akagara zvake pachisimbi chitema uyewo akapfeka bhutsu nhema dzinobuditsa chitsitsinho nezvigunwe. Akapfeka mujivha unoti mba nemuviri uye akapfeka hembe chena kumusoro. Ndokubata kabheki kaneruvara rwakakada kuita bhurauni. Musoro wake wakagadzirwa zvakanaka uye akazvibata muhuro.

Muchero wemukotapeya. Pane maviri ari kunyatsoonekwa zvakanaka. Mashizha awo ari girini. Vanhu vanoisa makotapeya pachingwa vamwe vanoadya akadaro.

Chikero chekupimisa chikafu. Chine ruvara rwebhuruu. Kumberi kwacho kuchena. Chine katambo kari mukati kanonongedza kari katsvuku. Chakagadzikwa ndiro yesirivha pamusoro. Mundiro umu ndimo munogona kugadzikwa zvinhu zvinenge zvichipimiwa.

Munhukadzi ane musoro wakadzirwa zvakanaka. Wakazorwa tumushonga tunenge tumvura kuti upenye ndokuvhurwa mitsetse. Nechekugotsi wakasungwa hata. Idema bvudzi richipenyerera. Munzeve mune mhete uyewo muhuro.

Miti iri kuoneka kunze nemukati mefenzi uri kunze kwefenzi une mashizha akawanda iri mukati ine mashizha mashoma pafenzi pane mbatya dzakanikwa dzevanhukadzi nedzevanhurume uyewo pane muriwo uripo nezvimwe zvisora nemapepa zvakaungana pasi pane danda remagetsi riri kuonekawo zvakare rakasungirirwa tambo dzinofambisa magetsi.

Chivanze chakakomberedza imba yepanhu panosvika vanhu vakawanda chakagadzirwa zvakanaka. Chine matayira ane ruvara rutsvuku poita mamwe ane ruvara rwebhurawuni. Akapindana zvakanaka uye akagadzirwa akayinzana. Pachivanze apa pane maruva akachekererwa zvakanaka zvikuru. Pachiita rimwe rakachekererwa zvichiita zvitayira zvekuti pamusoro pane kabhora. Pane nzira iripo yetara inopinda nemota dzichibuda uye pane miti.

Nzvimbo ine mavhu akacherwa achiunganidzwa. Akaunganidzwa akaita matutu. Uye panewo matombo ezvidhinha nezvimwe zviripo zvakapwanywa- pwanywa. Kumberi kwematutu emavhu kune miti iriko yakasiyana uyewo nzvimbo yacho inoyevedza kutarisa.

Banga idema, rine kumuromo kwakatesvera. Rinoshandiswa kuita mabasa akasiyana mumba yokubikira . Rinocheka nyama, miriwo , kuvhuriswa magaba. Rakagadzikwa pauriri hwema taera.

Musikana akachena, akapfeka shangu chena kumakumbo nemudhebhe unoti batei mumakumbo zvishoma. Akapfeka hembe yekumusoro inemavara mavara uye akabata dumbu rake neruoko.

Chigaba chedhaka chine gumbo rimwe chete chinoshandiswa kuisira maruva. Chakabatwa muruoko rwemunhu. Chine ruvara rwuchena rwakasanganiswa nerwegirinhi rwunoburitsa maruva akanaka. Nechekumusoro chakatenderedzwa nemavara egirinhi nemachena akaita semaruva. Chinoisirwa muruva mukati anoiswa pamusoro petafura. Mudziyo wakanaka kuva nawo mumba.

Chishongedzo chemunhukadzi chemuhuro. Chakaiswa pabepa. Chine kamufananidzo kemoyo nechekumberi. Chine ruvara rwegoridhe. Zvishongedzo zvinobatsira vanhukadzi kuwedzera runako.

Nzvimbo ine masora yakamira zvakanaka. Masora akatenderedza chinzvimbo chine matombo akangosangana uyewo akareba. Kuseri kwawo kune miti iri kuoneka nechekure. Kumberi kwematombo kune zvimauswa zvinenge zvikwenzi kana zvisora zvine ruvara rutsvuku. Uyewo pane mota ine besu nhema iri kuonekwa necheparutivi kuruboshwe.

Madhishi, madhishi aya matatu, maviri akavharana akatarisa, akagarwa nerimwe rebhurawuni pamusoro . Anoshandiswa kuwachira kana kuisa zvimwe zvinhu zvakaita semuriwo kana zvikohwewa.

Nzvimbo ine zvitoro zvokutengesera zvakamira zvakaita mutsetse. Zvakawanda zvimwe zvakapendwa neruvara rweyero zvimwe neruvara rwebhuruu. Uyewo zviri kuenda kunosvika nechekumberi chaiko. Pamberi pechimwe chitoro pakarongwa madomasi ari pakatebhuru ari kutengeswa. Uyewo nechepedyo nemadomasi pane marara akatsvairwa akaungana pasi.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe i nhema. Dzakapfekwa nemunhu rume akapfeka bhurukwa re bhurauni ,dzine tambo pamusoro. Pane gumbo remunhu kadzi ririkubuda nechekurudyi.

Musikana akarukwa musoro zvakanaka, akangorukwa mamutatu nebvudzi rake uyewo yakati tsepete nemusoro. Rakaenda richisvika unganidzwa pakati pemusoro ndokuisiwa rakadaro. Akapfeka hembe tema uye akamira kune mashizha kumusana kwake.

Midziyo inoshandiswa kuita mabasa epamba yakaiswa pauriri hwematombo. Uriri hune zvidhinha zvaakuenda zvichiita ruvara rwebhurauni nerwegirini pamusoro pemvura. Midziyo iyi pane inosanganiswa sikera pouya mapanga mamwe akatesvera. Inoshandiswa kucheka huswa nekucheka zvimwe zvinhu zvepamba zvakaita sehuni kana zvitanda zvidiki kubva pamuti.

Chikafu chakapakurwa chiri mundiro. Chinosanganisa mupunga wakabikwa zvakanaka uyewo nyama yakawanda iri pamusoro yakasanganiswa nemuto yakaiswawo zvimadomasi nezvimwe zvakadaro kuti itaridzike zvakanaka. Yakazoiswawo twumahanyanisi twakachekwa zvakanaka twusina kubikwa kuti itore maziso nekuve nehwema hwakanaka.

Munhukadzi akagadzirwa musoro wake zvinonwisa mvura akarukwa mamumutatu unodzokera sure uchinorova nechekuzasi kwemapendekete kurudyi nekuruboshwe akaiswa tuhata twakazoiswa zvuma pazasi kuti zvibva zvanyatsotaridza zvakanyanyisa kunaka.

Nzvimbo inowanikwa pakati pedhorobha inezvivakakwa zvakareba kuenda mudenga uyewo motikari dzakamira dziri panzvimbo. Pane imwe nhema inoratidza kuti inotakura vanhu vanenge vane kwavarikumhanyira kana kwavasingakwanisi kuenda kwavanoda kuenda vega. Ineruvara rwutema uye yakanyorwa nezvichena . Poitawo zvivakwa zvakareba zvinoratidza kuti panezvizhinji zvinoitika mumahofisi arimukati mazvo.

Hohwa wakamira pamatombo , huchena humwe unogona kudyiwa nevanhu asi humwe unogona kuuraya , humwe hunoita zvekudyarwa humwe unomera kana mvura yanaya zvakanyanya

Vanhu vari kufamba padzimba dzakshongedzwa kumberi kwadzo zvakanaka. Ivo vanhukadzi vane murume mumwechete. Vakapfeka mbatya nhema dzine zvimucheka muhuro zvakafanana nezvinopfekwa nevanhu vanenge vachipembera zuva rekupedza kufunda kwavo. Dzimba dzavari pedyo nadzo dzakaitwa mudurikidzwa uye dzine mafafitera akawanda, pane mamwe mashoma akavhurika. Pasi pakaiswa mataira akanaka uye pane maruva anotora mwoyo.

Mumba munogara vanhu vachitandara makarongedzwa zvakanaka. Munemaketeni akanaka anemarudzi akasangana anobva kumusoro kusvika pasi kuti bvuu. Uyezve muneuriri hwemataira. Munemutepfetepfe uneruvara rwegireyi wakaiswa twokutsamira tudiki tunemavara akasiyana anoita kuti zvibva zvanyatsobuda zvakanaka zvikuru.

Vanhu vanoita zvemutambo vakamira kuti vachitanga kutamba. Vari pakati penhandare uyewo mureza wenyika yavo wakabatwa nevechisikana vakapfeka mbatya nhema nechena kumusoro. Ivo vanoita zvemutambo vakamira kumasure kwemureza vakapfeka mbatya chena dzine zvitsvuku pamapendekete.

Chishongedzo chemunhu kadzi chemuruoko. Chakarembedzwa pa chinhu chakaita mhandi. Chakanaka chine mavara akasangana anopenya-penya. Zvishongo zvinopfekwa nevanhu kadzi kuwedzera runako.

Chishavishavi chakamhara pabhasikiti repurasitiki. Bhasikiti rine ruvara rwepepuru. Icho chishavishavi chine mavara matema nemachena nematsvuku. Uyewo muchibhasikiti umu mune michero yemaepuru.

Shangu yekurudyi. Yakagadzikwa pamucheka. Mukati mayo mutsvuku. Yakavharika muviri wese. Ine tambo pamusoro uye inogona kupfekwa nevanhurume.

Mudziyo unowanikwa muimba yekubikira unoshandiswa kuchekera miriwo nezvimwe zvakasiyana. Une ruvara ruchena uye une mufananidzo wemidziyo uripo pamusoro. Wakanaka kuti ndewe purasitiki saka kana wapedza kushandiswa unosukwa nesipo kuti mweya yechimwe chikafu ibve uye kuti chikafu chisaende tsvina.

Shangu dzinopfekwa nevana vadiki dzekurudyi nedzekuruboshwe. Dzine mavara akakahana akawanda . Kana dzichipfekwa dzinoitwa zvekukwatanurwa. Mukati madzo dzine ruvara rwepepuro uye dzakanaka kudzitarisa. Dzine tambo pamusoro uyewo dzakavharika muviri wose zvokuti kana dzakapfekwa nemwana haatonhorwi.

Munhu akamira ari ega akachena. Akapfeka hembe ine ruvara rweyero nezvichena inosvika pazasi pemabvi uye yakavhurwa mumativi. Akapfekawo mudhebhe wemukati wakafanana nehembe yepamusoro. Iyo hembe yakazonyorwawo neshinda kubva pahuro kusvika nechepadumbu. Uye ane zvaakabata mumaoko. Kuseri kwake kune mumwe akamira pamusuo.

Vanhu vari kusunda zvingoro kuti zvivabetsere kuvapa mari yekururama. Pane akapfeka mbatya chena arikusunda chingoro chinoratidza kuti chine chazvakatakura. Koitawo mumwe arikusunda chiri kurudyi chisina chachakatakura chiri kunyatsooneka. Kuseri kune zvitoro zviriko nezvimwe zvakadaro zvinoratidza kuti zviri kutengesa zvinhu zvakaita sechikafu. Uyewo pane mavhiri akarongedzwa akaturikidzaniswa kuti vanofamba nemota vauye vachitenga.

Mureza une mavara matatu anoti rutema, rutsvuku nerweyero, yero yakashandiswa kugadzira chinenge dendenedzwa uye yakashongedzwa zvakanaka zvinotora maziso.

Shangu inopfekwa kurutivi rwekurudyi yakaiswa pauriri iriyega. Yakagadzirwa nemucheka unenge wakada kuita seshinda. Ine ruvara rwepingi yakadaidzira uyezve yakavharika muviri wese. Pasi payo pachena uyewo yakaita seyakarukirwa nechokumusoro kunosvika kuchitsitsinho.

Shiri yemhando yechirivangu yakamira mumauswa. Ine mavara akasanganasangana akanaka. Yakavhura ziso rayo rimwe chete. Ine muromo wakatesvera unoiita kuti ikwanise kudya nyama.

Mudziyo unoshandiswa kutyisa mbatya wakarongedzwa kuti utengeswe. Uneruvara rwuchena woita pamwe pepeporu. Pasi paro paruvara rwe sirivheri. Une chitambo chinoiswa pamagetsi chineruvara ruchena nerutema. Kumusoro kuri kuchena kwega. Wakakosha nekuti unobatsira vanhu kuchengetedza mbatya dzisina kuunyana.

Tafura yokudyira nezvigaro zvakagadzirwa zvakanaka. Ine ruvara rwebhurawuni runopenya. Zvigaro zvakagadzirwa zvakasiiwa tutanda twakamira turi tega. Panogariwa pane mutefetefe une ruvara rweyero. Kuseri kune tuhuku twakamira uye kune munhu.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe. Dzinoratidza kuti dzasakara nekuti dziri kuoneka shinda yakadzisonesa nechekumasure. Dzine rudzi rutema. Kana dzakapfekwa dzinosiya chitsitsinho pasi. Dzakagadzikwa pauriri hwemataira. Gumbo remunhu riri kuonekwa zvishoma -shoma nechekurudyi.

Shangu yakagadzikwa parutivi rwematayera ndeye bhurauni mukati mayowo muri bhurauni ine kasimbi pamusoro kumberi kwayo kwakatesvera uye kunovhara zvigunwe zvese kana yakapfekwa.

Midziyo inoshandiswa kuita mabasa epamba yakaiswa pauriri pane chimbezo chinoti kumwe idemo koita kumwe kwekurovera zvipikiri kana zvimasimbi koitawo chinenge chibanga chakatesvera kumuromo chinoshandiswa kupemhena miti kana kutemawo miti nezvikwenzi nematanda.

Imba irikuvakwa isati yapera, irikuvakwa nezvidhinha zvesamende. Panofanhirwa kunge paine fafitera parikurongwa zvidhinha . Yakakomberedzwa nemahuswa arikuoneka. Pedyo nayo pane imwe Imba irikuonekawo ye simendi ne zvidhinha. Uyezve pamusoro pedyo nemba pane gomo riripo. Rine zvimiti nechi pillar chemagetsi chakareba.

Kanyana kakagara mudendere, dendere iri rakagadzirwa nemauswa egirini mukati maro muri bhurawuni uyewo riri pakati pemauswa egirini akareba kuti arivharidzire kubva pakuonekwa nevanhu mukati mune chinyana chichena chine muromo mutema wakatarisa pasi wakatesvera netumaziso tutema chakanaka chinyana chacho.

Maruva akadzvarwa zvakanaka, akadzvarwa akaita chidendenedzwe uyezve akasangana. Pane mamwe anokura achienda mudenga poita mamwe anongowanda achiungana pasi, mamwe acho anotori netumaruva. Uchibva ipapo uchipinda padhuze nepanechivakwa pane maruva zvekare aripo akanaka ari panze. Kumberi kune mota dziripo uye pane mureza uri kubhururuka pakazara miti yakavhara zvinhu zvakavakwa.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe. Dzineruvara rutema neruchena. Ishangu dzinogona kupfekwa zvose vanhurume nevanhukadzi. Dzakagadzikwa pakapeti.

Munhu akashaya arikupfutsirwa murinda. Rinda iri harina kunyanyo fara, uye haana kuiswa mubhokisi angoputirwa mumucheka akutopfutsirwa kuti achizorora hake imomo. Akaputirwa mumucheka muchena uyewo akasungwa sungwa. Ane vanhu vaviri varikumuisa murinda umu. Umwe akapfeka chinenge chidhirezi chichena úmwe akapfeka mudhebhe une ruvara rwe bhuruu.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe. Dzine ruvara rwebhuruu neruchena. Dzinoratidza kuti dzakambopfekwa nekuti dzaakukwatanuka. Dzine tambo chena. Shangu idzi dzinogona kupfekwa zvose nevanhurume kana vanhukadzi.

Midziyo inoshandiswa pamba kuita mabasa akasiyana yakaunganidzwa pasi. Imwe ine ruvara rwutema nerwutsvuku. Imwe inongori nezvitsvuku chete imwe zvitema. Poitao imwe iri kuratidza kuve nengura. Poitao imwe yakatesvera kumuromo. Midziyo yose iyoyi yakakosha nekuti inoita mabasa mamwe ekucheka fenzi, imwe yekubooresa imwe yekuitawo zvakasiyana.

Imba yakashongedzwa mberi kwayo zvakanaka ine masimbi akaikomberedza akapendwa nependi yeruvara rwebhurawuni yoitawo maruva akagara pedyo nesimbi iyoyo akatumbuka zvegirini chipoto chakagara maruva chine ruvara rwakada kufanana nependi iripama simbi emba.

Midziyo inoshandiswa mumba yekubikira yepurasitiki inoshandiswa kusefa zvinhu yakarongedzwa kuti itengeswe. Uri kuoneka une ruvara rwepingi uye wakabooka-booka mukati. Unogona kuseveswa hupfu kana hwaita tsvina kana twumakonye. Uyezve unogona kuiswa chikafu chinenge chabikwa chichida kunzi chodonhe mvura chakaitwa sema makaroni.

Shangu yemunhukadzi yekurudyi. Ine mukati megirini yoita tambo dzepamusoro dzegoridhe. Yakanaka. Kana yakapfekwa inosiya gumbo rese riri panze. Yakanaka kupfekwa kana kuchipisa.

Mudziyo inowanikwa muimba yokubikira inoshandiswa kubisa mvura muchikafu kana chapedza kubikwa yakarongedzwa kuti itengeswe. Ine marudzi anoti bhuru, yoitawo gireyi nemamwe. Ine tumaburi maburi uye yakagadzirwa nepurasitiki. Inoiswa zvikafu zvakaita semamakaroni kana apedza kubikwa kuti asukwe adhonhe mvura ozodzoserwa kuti obikwa zvakre.

Imba yakanaka zvikuru zvinomwisa mvura. Ine maruva akadzvarwa pazasi akasvibira nemamwe akatumbuka. Pane tsangadzi yegirini yakanaka uyewo kune chigaro chiri nechekuruboshwe. Nechepamusoro pane nzvimbo yekuti munhu anomira achiyevedzwa nezviri kuitka panze inonzi bharukoni. Yakaiswa masimbi ekuti munhu asadonhe akanaka zvikuru.

Maruva akadzvarwa akamira zvakanaka. Pane riri kunyanya kutora maziso rakadzvarwa mudanda remuti rakaboorwa pakati. Rakanaka uye rine mashizha akaita girini zvinofadza pane mamwewo ari pasi akatendereka ari pedyo nedanda iroro achienda kurudyi kwoita mamwe ari kuenda kuruboshwe.

Mumba mekutandarira makashongedzwa zvinonwisa mvura. Mune hutepfe tepfe hwekugarira hune ruvara ruchena. Wakashongedzwa netuma piro tudiki. Pakati pakaiswa tafura tema yegirazi, uyewo mune uriri hwe kapeti ye gireyi.

Shangu inopfekwa nevanhukadzi yekurutivi rwekuruboshwe. Ine mavara machena nematema. Mukati mayo muchena. Imhando yematenesi. Ine chekutsika chipfupi chaizvo. Kufamba munhu akaipfeka hakunetsi nekuti haina chekutsika chakarebesa.

Munhurume wezera rechidiki ari kufamba ari ega. Akapfeka hembe chena kumusoro nomujivha mutema unosvika kumakumbo. Zvauri kuzasi hausi kunyatsooneka nekuti wakavharidzirwa nebheke nesaga raakabata rine mavara matsvuku, neegirini neeyero. Ari pedyo negomba.

Shangu dzokurudyi nedzekuruboshwe dzinopfekwa navanhukadzi. Dzakagadzikwa pamataira. Dzine ruvara rwakada kuita kirimu. Dzine tutambo kumberi. Dzakavharika muviri wese. Dzinoratidza kuti ndedzemwana wechidiki.

Muchero wakaibva wakarembera padanda remuti. Une ruvara rutsvuku uye wakada kuenda kumhuri yemapopo asi hausi. Kuseri kwawo kune mashizha ane ruvara rwegirinhi. Wakabatira padanda rebhurauni uye pane pamwe pari kuratiza kuti pane michero yakatoibva ikatemhewa ichibva ipapo.

Masora emuremoni akadzvarwa mumagaba akawanda. Sora iri munhu akaribata rinonhuwirira senge zvinoita maremoni uye kana rakura rinoita mapazi akawanda. Rinonwiwa nevanhu vanenge vachirwara nedziwa kana nezvimwe zvirwere uyewo rakanaka kungogara riri pamba.

Shangu inopfekwa kurutivi rwekuruboshwe yakagadzikwa pasi. Iri pamataera matema nemamwe ane zvichena nezvitema zvidiki. Iyo ine ruvara ruchena nepamwe patsvuku. Tambo dzayo dzine kakupenyerera. Yakavharika muviri wese uye imhando yokuti inogona kupfekwa zvose nevanhurume nevanhukadzi.

Shangu dzinopfekwa nevana vechidiki dzakarongedzwa kuti dzitengeswe. Dzineruvara rutema nepamusoro patsvuku, dzakanaka zvikuru. Dzinosiya gumbo rese riripachena kana dzakapfekwa, dzinoita kuti gumbo rirohwe nemhepo. Dzakaiswa pamusoro pebhokisi, mukati munedzimwe shangu dzakaputirwa imomo.

Mugwagwa wakagadzirwa asi wakuparara zvokuti wava nezigomba pakati. Kumativi kurikuoneka tara iripo asi apa pane zigomba reuti mota kana ichifamba ine njodzi yokuti mavhiri anogona kukuvadzwa. Nechekuseri kwemugwagwa uyu kunewo pakapiswa panoratidza kuti pakarasirwa marara uye nemauswa aripo. Pedyo pane pouro riripo remagetsi rine tambo nhemha dzinokwira dzichienda mudenga.

Kamhuka kanowanikwa musango kakamira kega. Kane ruvara rutsvuku uye kane zimuswe ziguru. Nzeve dzako idiki uye kane maziso mahombe. Makumbo acho ane nzara dzakareba. Kakaisa maoko acho kana makumbo ekumberi nechepadumbu rako.

Munhukadzi ane vhudzi rakanaka. Vhudzi nderekutengera uye idzvuku kumativi. Pakati idema uye pakavhurwa kamutsara kanoita kuti mukadzi uyu anyatsoratidzika zvakanaka.

Shangu inopfekwa kurutivi rwekurudyi yakagadzikwa pauriri huchena. lne ruvara rutema uye ine tambo pamusoro. Kumberi kwakavharika zvese nekumasure. Pamusoro pane kasimbi kegoridhe. Chitsiko chayo chipfupi zvekuti hainetsi kufamba nayo.

Chikafu chakagadzirwa chikaiswa mundiro. Chiri mundiro ine ruvara ruchena uye chakagadzirwa ari miriwo yakasanganiswa inosanganisira madomasi nemahanyanisi. Kunze kwakaiswawo maremoni ariko uyewo twumwewo twumuriwo netwumadomasi. Pane chipunu chiripo chokudyisa. Chikafu chakadai chakanaka zvikuru nekuti chinobatsira muviri kuti urwisane nezvirwere uye hachina kana mafuta.

Mupunga uri mudoro, wakareba wakadzinana zvakanaka uye une ruvara rwe girinhi. Une zvivana zvemupunga zvinoratidza kuti zvakasimba. Zvasara kuti zvichiibva kuti zvozokohwewa. Mupunga chikafu chinodyiwa nevanhu vakawanda. Vakuru nevadiki, vatema nevachena.

Muruva wakatumbuka zvakanaka unemashizha egirirni marefu, wo chizoita wo tumwe twumaruva twakawungana pamusoro poitwa wo turikumativi twakamira. Pakati pacho pachena uye kumapeto ndekwe girirni. Nechepazasi hapana kana maruva aripo .Maruva akanaka nekuti anoita nzvimbo itaridzike zvakanaka kunyangwe yanga isina kunaka zvakadi.

Chisango chine makwenzi nemasora zvakasangana makwenzi ane ruvara rwegirini uye ane tumwe tutanda twakaoma twuri kuonekwa koitavo mamwe anenge pakati pemakwenzi nesora panekabako kanongona kuwanda mhuka diki dzakaita setsuro.

Motikari iri kufamba mumugwagwa unowanikwa mudhorobha. Mugwagwa wakafara zvikuru uye hauna kana kakomba. Zvakare motikari iyi ine ruvara rwakada kuita sebhuruu uye yakaderera pazasi zvakanyanya. Kumberi kwemotokari kune dzimba dziriko refu dzemudurikidzwa dzinoratidza kuti pane mahofisi evanhu ipapo.

Musikana akarukwa zvinonwisa mvura. Akashandisirwa madhiredhi marefu matema uye mamu mutatu yakarukwa ichibva kumeso ichitendereka nemusoro kusvika pakati, pakati ipapo yakazomonwa kuita kahata kakazororembedzwa kusvika kumusana. Akagara pachigaro chichena.

Shangu dzinopfekwa kurudyi nekuruboshwe. Dzinemukati muchena mune tsvina kuratidza kuti makambopfekwa. Pamusoro padzo pachena panechisimbi chegoridhe. Kumberi kwadzo hakusi kunyatsooneka. Dzakaiswa pauriri rwune bhurawuni inetumwe tutema.

Chinwiwa che Coca Cola chiri mubhodhoro chakamiswa chirii chega. Bhodhoro iri ihombe uye rine chívharo chitsvuku. Richionekera zvirimukati. Zvekuti chinwiwa chirikuoneka kuti chine ruvara rwakasvibira. Pakati pebhodhoro pakaiswa chinhu chitsvuku. Chakanyorwa Zita rechinwiwa, uyewo nezvimwe zvakanaka kuti chinwiwa chinwiwe . Chinwiwa chinogona kunwiwa chero nguva, uye chine mukurumbira mukuru muZimbsbwe .

Munhukadzi arikutengesa zvishongedzo zvevanhu kadzi. Akapfeka nguwani chena. Vhudzi rake rakasvika pama pendekete. Zvishongedzo zvinosanganisa zvemumusoro, zvemuzvigunwe nezve mumaoko. Zvine ruvara rwaka siyana-siyana.

Munhukadzi anemusoro wakagadzirwa zvakanaka. Wakagadzirwa nevhudzi rekutenga rakachekererwa nechekumberi zvakanaka rikasiiwa kugotsi riri pfupi. Akapfekawo mhete dzinoenderana nezvaakagadzirwa mumusoro.

Shangu yekudivi rwekuruboshwe. Yakanaka. Ine ruvara ruchena nerutsvuku Shangu dzakadai dzinogona kupfekwa nevanhurume zvose navanhukadzi. Ine tambo pamusoro. Yakaiswa pauriri rwetaira rine zvitema nezvichena.

Mugwagwa unofambwa nemotokari wakagadzirwa pedyo nechidziro chakareba. Chidziro ichi chinemiti irimo yakawanda, zvinoratidza kuti mune dzimba dzakawanda mukati macho. Mugwagwa unemuti uripedyo nawo irikuoneka matanda akaoma. Uyewo hauna kana buri kana chii chinoratidza kuti mota dzinofamba zvakanaka kana dziri mumugwagwa umu.

Kashangu kanopfekwa nomwana wechidiki kegumbo rekurutivi rwekurudyi. Kakanaka nokuti kakavharika muviri wese uye kane ruvara rutsvuku. Pakanenge kachida kupfeka kanovhurwa kachiitwa zvokukwakwanurwa.

Shangu dzinopfekwa nevana vadiki dzekurudyi nedze kuruboshswe. Imbiri uye dzine ruvara ruchena . Imwe yacho yakagara pamusoro peimwe zvokuti haichanyatsoonekwa kumira kwayakaita . Yakungooneka chibandi chekumberi. Yacho iri kuoneka ine zvitambo zvinoita sezvukwatanurwa kana ichipfekwa uye mukati mayo mune ruvara rwebhuruu. Dziri pamataira ndipo padzakagadzikwa.

Vanhu vari munhandare vari kuita zvemutambo wekarati. Pane akapfeka mbatya dzebhuruu akasunga bhande dema. Poitawo akapfeka mbatya chena akasunga bhande dema. Vari kuratidza kuti vari kutorwisana nekuti mumwe akaisa musoro wake pedyo newe umwe. Mumwe akasimudza mawoko achiratidza kuti ari kuda kuti akurire ane mbatya dzebhuruu.

Mukomana akazvimirira ari ega. Akachena zvikuru. Akapfeka dhenimi rine zvimakwapa pamabvi ndokuzopfekawo hembe yokumusoro ine mavara machena namamwe. Muhuro make akaisa chishongedzo uye mukati mehembe mune kamwe kachena karimo kari kuoneka. Akapfekawo zvishongedzo zvemumaoko uyewo ane chiringazuva. Bhutsu dzake dzaakapfeka hadzisi kunyatsooneka. Musoro wake hausi kuoneka zvakare.

Vanhu vakagara pakati pe road vanoita mabasa akasiyana kuti vararame. Pane vakapfeka zvima hapuroni zvinoratidza kuti vanotengesera vanhu masai -sai ekuti vataure panhare. Vane zvimwewo zvavakawaridza zvavarikutengesa, zvimwe zviri pazvima kadhibhokisi zvimwe zviri pasi. Koitawo mumwe ane chingoro chinotengesa zvinwiwa zvakasiyana. Nechekumberi kune mota inotakurawo vanhu kubva panzvimbo imwe kuenda kune imwewo.

Munhu wechikomana akachena zvikuru. Akapfeka mudhebhe mutema nebhutsu nhema. Mudhebhe uri kuita seuri kudonha zvishoma uyezve ane kabhachi katsvuku kaakapfeka kasina maoko kakanaka. Mukati akaisa hembe yakarembera yakareba kudarika bhachi uyezve akapendekera kabheke katema kari mukati mebhachi. Muhuro akaisa chishongo chine ruvara ruchena uye akapfeka magirazi kumeso.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe. Dzineruvara rutema uyewo dzinepamwe pachena. Mukati madzo mutsvuku dzakagadzikwa pamataira egireyi.

Mudziyo unoshandiswa kuendesa magetsi kukombiyuta. Wakaiswa muchipepa chineruvara rwuchena kumusoro kuneruvara rwebhuruu. Pane zvakabuda kubva muchipepa zviviri, chimwe chinoiswa kumagetsi nechimwe chinoindisa moto kukombiyuta.

Mureza wakasungirirwa mudenga. Uneruvara rwe girinhi. Pakati pane kamwedzi nekanyenyedzi zvine ruvara rwe yero. Kuseri kwarwo kunoratidza denga re bhuruu.

Mudziyo unoshandiswa pamba unonzi piki wakagadzikwa pasi uri wega. Unekumwe kwakatesvera kunotimbiswa pasi, woita kumwe kwakada kuita sedemo kwakafara. Kana uchida kunzi ushande unoiswa chimupinyi chepiki icho chinobatwa nemunhu achichitimbisa muvhu. Wakakosha zvikuru kuwanikwa uripamba.

Nzvimbo ine maruva akamira zvakanaka zvikuru. Ari pedyo nechidziro chakakomberedza imba . Pane rimwe ruva rine mazishizha makuru akaenda mudenga uyezve pane mamwewo maruva aripo ane ruvara rutsvuku kwoitawo mamwe akatumbuka zvitsvuku. Ziruva ziguru riri kudimburwa mamwe mazhizha anoratidza kuti akachekererwa uyewo kune twumwe turiko kuseri kweziguru. Pazasi pane pekutsika pakagadzirwa nemataera.

Mudziyo unowanikwa mumba mekugezera wakanaka. Wakagadzirwa wakaita chibhora chichena. Uyewo unepombi inovhurwa ine ruvara rwesirivheri. Une chiburi chinoenda nemvura kunoraswa panze. Wakatenderedzwa netumaruva tutsvuku.

Shiri mbiri dzakamhara padombo ,dzakanaka zvisingabviri. Dzinemapesu marefu egirinhi, dzoita pamusana pachena panezvepepuru ,dzakamharawo padombo rineruvara rwakatoredzana nadzo, uyewo kunemaruva egirinhi arikumberi. Idzo dzinemuromo yakateswera inidzibatsira kunwa mvura kubva mumaruva, uyewo kunhonga tunhu twakaita setupukanana. Shiri zvinhu zvinoyevedza zvakanaka kutarisa.

Chikafu chakapakura chikaisa mundiro. Chirimundiro yedhaka ineruvara rwebhurauni. Uye chikafu chirimo isadza rinemusuva yakaiswa yakaturikidzana . Poitawo muriwo wakaiswa pasaidhi ndewenyama yehuku isina kunyanyokangwa kusvika yatsvukira. Ine tunenge tumadomasi twakatsvukuruka turipamusoro.

Zvishongo zvevanhukadzi zvakarongedzwa kuti zvitengeswe, zvakaiswa mutumapurasitiki twunooneka zvirimukati, zvakangosangana panezvemuhuro nezvemunzeve nezvemumaoko, zvimwe zvizhinji zvacho zvineruvara rwegoridhe uye zvinonakidza kutarisa.

Zijerenyenye rakamira. Rakabuditsa rurimi kunze rwakatsemuka zvishoma pakati uye maziso akavhurika. Rine mazinzara anoratidza kuti anopara zvikuru matema. Rine ruvara rutema nezvimwe zvebhurawuni. Rakamira pamatombo.

Mudziyo unowanikwa mumba yekurara unorongedzerwa mbatya une ruvara rwesirivheri uye wakanaka zvikuru. Une magoni matatu anovhurika mbatya dzichiiswa mukati .Kochizouya pamwe panovhurwa pazasi pekurongedzera zvakaitika sembatya dzemukati uyezve pamusoro panechiringiro chiripo chekuti vanhu vanozviona vachinge vapedza kugeza.

Imba yemuturikidzwa yakashongedzwa nezvinhu zvakanaka, zvinoti chitubu chirikutobuda mvura iri kuenda mudenga, uyewo maruva ane ruvara rwakasvibira zvinonwisa mvura.

Midziyo inoshandiswa pamba yakarongedzwa. Imwe yakarongedzwa yakasendama pabhara inoita sehara nefoshoro. Kwoitawo imwe iri mukati mebhara inoratidza chimwe chinoshandiswa pakudiridza uyewo chinoshandiswa kuchekeswa maruva.

Chidziro chinoshandiswa kudzidzisa vana vadiki kunyora. Chakaiswa zvidhori mukati zvinoita kuti vana vadiki vafarire kutamba nacho. Chine penzura yekunyorera iri mukati uye chichena pakati.

Muchero wamapopo. Mapopo aya ari mumota. Kuseri kuri kuratidza miti yamapopo. Saka ari kuratidza kuti akohwewa kubva mubindu remipopo achiiswa mumota. Mapopo aya mazhinji akatsvuka asi mamwe acho achine ruvara rwegirini. Mapopo michero yakanaka inofarirwa kudyiwa namazera ese.

Shangu dzinopfekwa nevana vadiki dzekurutivi rwekurudyi nedzekuruboshwe. Ndedziya dzakareba dzinoda kusvika mumabvi. Dzinopfekwa nevana kuti vasatsike madhaka kana kuchinaya. Dzine mhando yepingi kunze asi mukati makachena. Pane mwana ane tsoka diki ari pedyo nadzo anogona kunge ari iye muridzi wadzo. Dzakaiswa matayira ane ruvara rwebhuru neruchena.

Muriwo wakazvarwa mubindu . Wakabviswa mashizha epa musoro kuti anoshandiswa iwo wosara uchibukira. Uri kuratidza kuti wakutotanga bukira zvakare. Miriwo yakadai inoshandiswa kusanganisa nezvimwe zvakaita semasaradhi nezvimwe uyewo inogonawo kubatsira muviri kuti ukwanise kubuditsa tsvina zvakanaka munhu asinganetseki.

Vanhu vanoita zvemutambo vakamira kuti vatorwe mufananidzo. Vakamira patsangadzi yakasvibira. Pane mumwe wavo akapfeka kepesi, kouuya mumwe akapfeka hembe nhema mumwewo akapfeka hembe yeorenji kumusoro. Vazhinji vakapfeka mbatya chena kumusoro nezvikadubura zvitema. Vakapfekawo butsu dzinopfekwa nevanhu vanoita zvemutambo.

Mbudzi ineruvara rupfumbu nekumeso kutema . Yakavhura maziso ayo ine nyanga mbiri. Kuseri kwayo kune madziro asina kupendwa, Uyewo kune imba yemazen'e ine dhiramu dzvuku pamberi payo.

Nzvimbo inevanhu vakawanda varikukwira nekudzika kuwana kurarama. Pane vakatakura mabheke nezvimwe zvinoita sezvinorema. Poitawo vana vechikoro vakapfeka hanzu dzechikoro. Pane vamwe varipasi pemasumbureni varikutengesa zvinhu zvakasiyana. Poitawo dzimota. Panoratidza kuti parikuitika bishi mezviratidzo.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe dzakagadzikwa pasi. Dzine ruvara rutema uyewo dzine pamwe panenge pachena uye pasi panotsika pakada kuita senge peyero. Pane imwe pane chisimbi chiri kupenya zvikuru. Dzakasonwa dzakavharika muviri wese.

Bhiza rakamira rine ruvara ruchena nerutema, rakamira riri rega rine chimwe chemumusoro chakauya nechekumeso uye rine nzeve pfupi, rakamira pakati pemaruva akatumbuka zveyero uye rakasumudza gumbo rekuruboshwe zvishoma.

Michero wemupopo wakachekwa nepakati. Wakagadzigwa pashizha romubhanana rakasvibira rine chimutsetse pakati. Mukati mawo makatsvukira zvakanaka uye mune mhodzi dzirikuoneka. Michero yakadayi inodyiwa kubatsira vanhu kuti varashe tsvina kubva mumuviri uyewo inobatsira vanhu kuti varwisane nezvirwere. Inogadzirwa yakasangana nemimwe michero yodyiwa sema saradzi.

Musikana akagadzirwa musoro wake zvinonwisa mvura. Akarukwa mamu mutatu inotanga iri mutete ichienda ichinokura. Yakatenderedza musoro wese ndokuzosungwa nechekugotsi. Uyezve akarukwa zvinhu zvineruvara rwutema. Akavhurwawo kamutsara kanobva nechepanzeve kachiuya nechepakati pemusoro asi kari kurutivi. Akapfekawo mhete dzedendenedzwa.

Munhukadzi akagadzira musoro zvinonwisa mvura. Akarukwa madhiredhi emamumutatu anodzika kusvika pamapendekete. Uyewo ane zvimwe zvakazoitwa chihata zvichiuya nechekumhanza zvinoyevedza kutarisa. Akavhurwa mitsetse yakanaka inoita kuti ganda romusoro rinyatsoonekwa kuchena kwarakaita.

Musikana munaku mutsvuku akashongedzwa nemhete mumusoro yesirivha. Anevhudzi dema netsiye dzitema akatsikitsira pasi.

Garukuni nehuku zvakamira pachivanze. Garukuni rine mavara matema uye rakavhura mapapiro acho kuzasi kuchena kuchioneka. Rine pamutsipa pakatsvukuruka uye musoro une ruvara rwebhuruu. Pane huku yakamirawo yakatarisa nekune madhishi nemigomo zvakaiswa panosvikirwa.

Chishongedzo chinopfekwa nevanhu kadzi muhuro. Chakanaka uye chakagadzirwa neshinda dzakasanganiswa dzitsvuku nedzimwe dzineruvara rwe bhuruu. Uyewo kuseri kwacho kune chicheni chakarembera. Chakanaka nekuti chinowedzera runako rwevanhu kadzi kana vapfeka mbatya dzavo nezvimwe zvakadaro.

Muti wakamira zvakanaka wakabudikira zvakanaka pamusoro pechidziro chakavakirwa chitenderedzo. unemashizha egirirni arimudenge chaizvo uye wo paduze nawoma panema powuri maviri akafambwa netambo dzemagetsi. Pane mamwe maruva aripo asina kunaka semuti uyu .Shiri dzinogona kuisa matendere mukatimemuti uyo uye wo tumwe tupuyu tunogona kugara mo.

Vanhu vanoita basa remaoko rekupisira rinozikanwa nevazhinji kuti kuweredha. Vanhu ava vakapfeka hembe dzebasa dzineruvara rwebhuruu, umwe akapfeka ineruvara rutsvuku. Vamwe vakapfeka mahapuroni kuti vasasvibe uye panemumwe mushandi arikuweredha.

Munhu arikutamba mutambo we bhora we basketball ari ega . Akaisa koposi yaka yakapendekerwa kumasure. Akapfekawo hembe chena ine maoko marefu. Uye muruoko rwake mune mhete. Akapfeka mujivha mutema wakanyorwa chinhu. Arikuratidza kunakidzwa nezvaari kuita nokuti arikusekerera.

Musikana akagadzirwa mumusoro wake zvakanaka. Akarukwa mamumutatu imwe ichibva nechapadivi ichienda kunzeve. Imwewo yobva nekunerumwe rutivi ichienda kunzeve. Yakapindana zvakanaka uye munhu kana akatarisa parikubuda chitaira chakanaka zvikuru.

Munhukadzi akagadzira musoro wake zvakanaka. Vhudzi rakaenda rakagonyana richinosvika nechepachipfuva. Rimwe ziso rakatovharwa nevhunzi. Uyezve nechemumusoro akavhura kamutsetse, kanoita kuti vhudzi rinyatsoerera zvakanaka richidzka. Tsiye akadzipenda neruvara rutema.

Zvishongo zvevanhukadzi zvakaiswa pachidhori kuti zvitengeswe. Pane chine ruvara rweyero uyewo zvitema chinopfekwa muhuro. Pozoita zviviri zvakangoita yero zvinopfekwa munzveve. Chimwe chiri pahuro yechidhori cheyero ndechemumaoko. Pasi pacho pane chimwe chitsvuku chinogona kupfekwa mumaoko zvakare.

Munhukadzi akagadzirwa musoro wake zvakanaka, akarukwa mamu mutatu yake ichidzokera nechekumasure ichibva kumberi. Pane mitsara yakavhurika yakanaka uye yakanyatsoti twasa irikuratidza ganda remusoro jena. Kumeso akasiiwa tubvudzi tudiki utwo twakazoiswa tumafuta kuti tuti tsepete nemhanza yake.

Maruva akadzvarwa panzvimbo yakanaka. Iwo akatumbuka zvitsvuku uye ane mashizha egirini. Akakomberedzwa netwunenge twumauswa twakachekwa-chekwa. Uyewo paari pakatojinja mamiriro acho nokuti pakutotora maziso kutarisa. Maruva zvinhu zvakanaka uye maari munotorwa twumvura twunotapira nezvinhu zvakaita senyuchi zvichizonogadzira huchi.

Gonye rakamira riri rega. Rakamira paruva re girini rakada kufanana naro, netunhu twe bhurauni pamusoro. Iroriine ruvara rwe girini rinoita mitsetse mitsvuku neinwe ye yero ine zvitema inobva ku musoro ichienda kuzasi. Ine zvimakumbo zvipfupi zvakabatira padumbu

Imba yakashongedzwa zvinonwisa mvura ine matenga akada kuita semaviri uyezve mukati mayo yakaiswa ruvara rwuchena yoita tumasimbi tutema turi kuoneka nechepamusoro yakapendwa neruvara rwepichi uyezve ine madho akaiswa magirazi akanaka zvikuru pane kabhenji kanogona kugarwa kari pamberi kakamira nemapira maviri uye pane mataira pasi.

Shangu dzekurudyi nedze kuruboshwe dzerudzi rwematenesi dzine ruvara rwutsvuku hadzisisina chimiro chakanyatsomira zvakanaka nekuti dzakaputana uyezve dzine tambo chena pamusoro dzakasonwa dzakavharika muviri wese dzinogona kupfekwa munhu achiita zvemutambo kana kuti kuchitonhora kana kuti achingofambawo zvake.

Nzvimbo yekuti vanhu vatandarire yakashongedzwa zvinonwisa mvura. Pane zvigaro zviripo zvine ruvara rwebhuruu uye zvine pamwe pakagadzirwa netsanga. Pamberi pane ruva rakaisvonaka rakaiswa mugaba iro richiratidza mashizha akanaka aneutano, pane rimwe zvekare diki riri muchigaba chitema rerudzi rwefeni rine mashizha akakura achienda mudenga . Pasi pane uriri hwegirini.

Vanhu vari kufamba kukwira nekudzika kugadzirisa zvinhu zveupenyu. Pane munhukadzi akapfeka chivharadzihwa akapendekera bhegi uye akabata chimwe chinhu mumaoko. Kwoitawo vamwe vaviri mukomana nemusikana vane nguwani mumusoro vane mabhegi nezvivharadzihwa. Kwoita umwe akafuratira ari kuenda akapfeka hembe ine ruvara rutsvuku. Pane mota dzakawanda zvikuru panzvimbo apa uye pane miti yakanaka nezvivakwa zvirefu zvinoratidza kuti panoitwa mabasa akasiyana.

Zvinhu zvakamaradzwa pasi kuti zvitengeswe, zvinosanganisira mafuta nemabhurashu ekusukisa muzvimbuzi. Poitavo munhu akapfeka hembe tsvuku akamira pedyo nezvinhu izvozvo arikumwa chimwiwa chemubhodhoro akabata rinenge bhatye mumaoko make uye akamira pamberi pechisitoro chinotengeswa zvihikafu. Pedyo naye pane umwe akatakurawo bheke rine mitsara yakawanda arikuenda nerimwe divi.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe dzakapfekwa. Munhu akadzipfeka akapfeka masokisi emavara machena nematema, idzo dzinemavara machena nematema. Uyewo mamwe akawanda nechekumberi. Dzine tambo.

Nzvimbo yakakomberedzwa nefenzi ine zvimasora nezvimatombo zvakawanda. Zvakangomirawo zvakamwararika uye pane pamwe panotori netumakoronga. Mukati imomo mune kanzira kanofamba nevanhu vachaenda kumwe kari kungoratidza kuve katetete uye pane zvitombo zvakaraswa nezvimara zvirimowo imomo mukati menzvimbo yakafenzewa.

Mukomana akachena. Akapfeka mbatya dzechizvino zvino dzinopfekwa nevakomana vechidiki. Akapfeka hembe yekumusoro refu ine mawoko machena ayo aakapeta. Akatakurawo bheke dema. Anoratidza kuti akabata runharembozha mumawoko uye akapfeka mujivha wedhenimu nebhutsu dzake chena mumakumbo.

Muti weruva wakadzvarwa panzvimbo yakanaka zvikuru. Iwowo murefu uchienda mudenga woitawo mashizha awo arikupesvukira nekurasikira pamusoro pechidziro chakavakwa kuti chitenderedze imba. Chakapendwa nekirimu inebhuruu zvirikuenderana zvakanaka zvikuru. Muti iwowo unetumashizha tukuru zviri pakati. Uyewo une chinenge chimwana chakarembera pazasi.

Shangu dzekurudyi nedzekuruboshwe dzakagadzikwa pauriri. Dzine ruvara rweyero. Dzine chekutsika chakareba chitete. Pasi pacho pane tutema twakavhara zvekutsika uyezve dzine kumberi kwakatesvera dzine mukati mune ruvara rwakacheneruka rwakada kuita sekirimu.

Makudo maviri. Ese ane ruvara rwebhurauni rune pahuro pakada kucheneruka nemusoro mutsvuku. Kumeso kwawo kutema. Rimwe racho riri pamusoro perimwe. Muswe werimwe uri kuuya nechekumeso uye muswe werimwe riri pamusoro uri kuoneka nechepazasi pegumbo raro.

Vasikana vanoita zvemutambo we bhora vakaita zvitaira kuti mufananidzo wavo ubudirire zvakanaka. Varikumberi vakagwadama nemabvi uye vakaisa na mawoko pamapendekete. Vakapfeka hembe nhema kumusoro. Varikumasure vakamira vakapfeka hembe dzine ruvara rwe bhuruu nepamwe peyero kumusoro varikusekerera. Uye vakamirawo nemunhu rume mumwechete akapfekawo hembe ye yero kumusoro .

Mureza une mavara akasanganiswa zvakanaka. Kumusoro une zvitsvuku pakati poita zvichena. Kumucheto kuzasi koitawo zvitema. Mavara aya akakahana zvakanaka uye mireza inoshanda serupawo rwenyika, mapato uyewo kana mabhanga kana vamwe vanoita zvemitambo vanoita mireza.

Shangu dzekuruboshwe nedzekurudyi dzakagadzikwa pauriri. Dzine ruvara rwebhuruu uye dzine pamusoro pachena pemarekeni. Mukati madzo makabva chaifanirwa kunge chichitsikwa negumbo chichena, masara mave mebhurauni nepamwe pakada kusvibira. Kunogumwa nechitsinho kwakasviba. Uyezve dzakasonwa dzakavharika muviri wose.

Vanhu vanopinda chechi yeZayoni vari kuimba nekutamba vachirumbidza mwari. Vamwe vakapfeka mbatya tsvuku, vamwe vakapfeka nhema. Vamwewo vakapfeka girini. Vari kutamba vachisvetuka zvekuti vamwe vari kutoita sevachabata denga.

Vanhu vakapfeka mbachka dzemutambo vakamira vakaita zvitaira kuti mufananidzo wavo ubude zvakanaka. Pane arikuruboshwe akapfeka mbachka dzegirirni nemasokisi eruvara rweyero akamira akarembedza mawoko ake akadhasharara zvishoma makumbo. Aripakati akadhasharara makumbo ake wo zvishoma uye akapfeka hembe yero kumusoro nechikadibirura chitema . Umwe akapfeka hembe tsuku dzese kusanganisisra nema sokisi neshangu iye akaisa mawoko pamberi.

Vasikana vari munhandare kutamba bhora. Bhora ravari kutamba ndere Valley ball. Vakamira varipadhuze ne neti rinokandwa bhora, uyewo vakapfeka mbatya dzine ruvara rwe bhuruu nezvichena. Vakamira vachiita sevanhu vakatogadzirira kuti bhora riuye vari rove. Vavari kutamba navo kurutivi havasi kuoneka. Nechekumusoro kurikuoneka zvigaro zvinogara vanhu vanenge vachiita zvemutambo kuti vaone.

Munhu anoita zvemutambo wechivanhu akatorwa ari ega. Arikusvetuka kuenda mudenga chaimo. Uyewo akaisa nhembe dzekumberi dzinetushinda twakasangana zvichena nezveyero. Nhembe dzekumusana dzakagadzira neminhenga yemhou, mikuru michena. Uyewo arikuratidza kuti arikufararira zvinhu zvaarikuita.

Vanhu vakagara varikutengesa zvinhu zvinoshandiswa pakuvaka dzimba. Zvirikusanganisa zvima dhoo furemu uyewo zvinoshandiswa kuvaka mafafitera. Munhu arikutengesa zvinhu izvi akapfeka hembe dze bhuruu dzine pamwe pe girinhi. Zvinhu izvi zvakakosha nokuti kana zvisipo dzimba hadzigoni kumira.

Munhukadzi akagadzirwa musoro zvakanaka. Akaiswa tunenge tuhata kumativi emusoro. Uye pakati pane mutsetse. Nechekurudyi kune mifananidzo iri kurataridza kuti zvaakagadzirwa zviri sei kugotsi. Mutsetse uri kubuda kusvika nechekumutsipa chaiko. Uye pane imwe mitsetse iri kuenda kumativi emusoro. Zvakanaka uye akapfeka mhete dzakanaka.

Zvinhu zvinoshandiswa kunama mapepa muzvikoro nemumahofisi. Zvakarongedzwa zvakawanda kuti zvitengeswe. Pane chimwe chakura zvikuru chiri chega pasi koitawo zvimwe zvine mavara akasiyana matsvuku nemachena. Poitawo zvimwe zvakakura zviri kurutivi rwokurudyi. Zvinhu izvi zvakakosha nokuti ndizvo zvinoshansiswa namatidza mapepa ekuputirisa mabhuku nezvimwewo.

Huso hwemunhukadzi akagadzirwa musoro zvakanaka. Akagadzirwa nevhudzi rekutenga. Vhudzi iri rakapetana petana richidzika kusvika pamapendekete. Rine kamutsetse pakati pemusoro. Akavhara kumeso kwake zvinoita sekuti haadi kuti vanhu vaone zvaari.

Mukonikoni wakamhara pauswa hwakasvibira hwakatsindirana zvakaisvonaka. Mapapiro awo ari kuoneka anova akavhara muviri wawo uri kuoneka nechomukati kuti ndewegirini. Nyanga dzawo dzakamira mudenga.

Mureza une mavara akakahaniswa zvakanaka. Nechekuruboshwe kune ruvara rutema mukati marwo mune nyenyedzi hombe nhatu nekamwe kadiki. Nekurudyi kune ruvara rutsvuku mukati marwo mune shiri yeyero yakavhura mapapiro ine muromo mufefu.

Munhu rume akagerwa zvinomwisa mvura. Vudzi rake idema rikasiyiwa rave pfupi. Akaitwa zvidobisi kumeso zvichisvika kundebvu dzake izvo dzake svibira. Munzeve akapfeka mhete.

Maruva akamwararika nekuzara pasi. Aneruvara rwegirini zvekuti munhu akaaona angatofunge kuti chipurasitiki, uye panemamwe arikutumbuka zveyero Anokura achitanda achienda nechepasi zvekuti pasi pawo hapagoni kuoneka zvirinyore.

Mugwagwa unowanikwa munzvimbo yedhotobha. Unemota dzakaiswa padivi mbiri. Imwe yacho ichena yakabereka vhiri kumusana. Nechepamberi pemota pane parikuratidzwa kuti panotengeswa mbatya dzavanhu vanoshanda mumahofisi dzakasiyana uye vanoita mabasa asingasvibisi. Pane mupikicha wevanhukadzi vakapfeka mbatya dzakasiyana poitawo varume vakapfeka masutu.

Vanhu vanoita zvemutambo webhasiketi bhora vakamira munhandare yemutambo. Vakamira vazhinji vavo vakaisa maoko parutivi uye vakapfeka mbatya dzakasiyana dzimwe dzinosanganisira tsvuku nechena. Asi vose vakapfeka zvikadubura kunyangwe zvine marudzi akasiyana. Vari pedyo nepanokandirwa bhora kuti rimwe.

Shangu inopfekewa kurutivi rwekurudyi yakagadzikwa pauriri hutema nezvimwe zvine mavara machena nematema. Ine ruvara rwebhurauni uyewo yakavharika kumberi kwakatesvera zvishoma. Mukati mayo makaita kakutsvukuruka. Yakachekwa zvishoma parurimi, pamativi uyewo ine chitsitsinho chipfupi.

Bhasikoro rakamiswa pedyo nemudhuri wechitoro chakavakwa chiri chikuru. Bhasikoro iri rakatakura mitsvairo yakasiyana. Pane imwe yokukorobhesa pasi yakataridzwa pasi, poita yokutsvairisa mumba yetwumahuswa, poitawo mabhurashi akaomarara okupukutisa zvimbuzi, poitawo yokupukutisa mudenga huruva nemadande- mutande uyewo mitsvairo iyi yese iri kuratidza kuti iri kutengeswa nemunhu mumwechete nokuti iri pabhasikoro rimwechete.